Halkan waxaa yalo moyo iyo kal moyah waxaa kujiro basbes iyo liin iyo cusbo

Midkaan waa fadhi barkimo wato barkimaha ayaa meesha lasoo dhigay waa fadhi ayaa lagu dhahay barkimo ayuu wataa wakaaseti suu uqurxoonyahay

Waa ubax oo gadud ah iyo cambo

Waa doro iyo hiliib

Halkan waxaa yalo sarwaal oo lastig dhaxda uga jiro

Waa jarajaro kalar kode waa madow iyo cadan

Good iyo waxaas uu waxenoyaa Ciyaariyahan wayee ninka wuu ordooyaa banooni uu rapaa inuu qabto waa ciyariyahy nikaan gacantuu kor utagayaa ciyaariyahn wayee buuma madow

Quran aqrisanoyan waa quranki ilaahey illahey ha u aqbalo quranki illahey wax ka muhimsan majiro quraanka illahey alle ha u aqbalo

Warabe shabel warabe iyo shabel isdigalayo Iyoh geel warabe iyo shabel iyo sagare. Wayo meshan warabo iyo shabel

Mama yashan nadafad ayeey ku jiran nadafada wax ka ficn ma jirto

Ninkaan waxuu haya wuu shaqee zanoyaa xoogiisa ku shaqezanoyaa dhismuu heyaa shameedada qurxiye pulkeeti yuu zarayaa pir kale gacntuu ku wataa xogiisoo ku shaqeesanayaa

Waxani wa dahab dhamays tiran wa katino faranti dahab ah oi dhamays tiran waye dahabkan dahab dhamaystiran waye dhago iyo faranti sad ah oo iswato wayo

Waa ciyaari yahay gool bay so dhaliyeen waxay isku haystaan gol bay soo dhaliyeen way farax sanyihiin waa ciyaari yahan golkey soo dhaliyeen way faraxsanyihiin dharka oo waxaa ugu jiro

Waa boolis suaal baa weydiiyaa, waa boolis taliyahana meeshuu istaagsan yahay waa boolis kaamirana wey ku socotaa waa dadkaani meesha bay waxbaa lootala sheegoyaa sii dadka loo hadlaayo.

Shaati cad uu haystaa calanka soomaliya uu haystaa shati cad uu haystaa gacmahana saasuu utaagoyaa calanka soomaliyana wuu agjoogaa sual buu dadka wadiinayaa

Waa malaay oo kabsar lugu waxeeyey maleey weeye lambarkana wakaas halkaas buu kuqoran yahay. waa malaay ladubay oo karooto kor laga saaray kabsarna oo korna lugu firfir dhiyey. Lambarkana waa kaas.

Meshaan waa meel lagu capaayo capashiin waaye ka waa gartee geedkaan waxaa waye mamacaan wayee lapo qanda geska kalataalo kupashiin waa mamacaan waa meel oo dadka lagu cazuumo oo cunta ah waaye meshaan

Wuxuu samaynayaa tubo bir ayaa halawdey tuubadii ayuu furayaa wuu samaynayaa tubaa halawdey wu furayaa wuuna samaysanayaa tubaa halawdey tuubadiyuu furoyaa woona samaysanayaa

Fiyoro cagar ah miska la saranaya